Shilimba ela nga shilimba shilimo tsinzu tsindeeyi naabi tse tsigoroofa nga ni abundulo iliwo yesi tsi'motokha tsi'pakinga tsi ah isi tsi'tikhulila basabaazi ni khufunila basabaazi, abandu abaali khu bikeele nabo bali bakaali.

Buyu bubili bubwibotokhelela nga babubimbila bunyaasi, iliyo inzu indala imboofu khakhandi khafwiti khafwani shirara yesi babikhamo bilyo. Iliwo umukhasi mutwela wetyukhile bindu khu murwe khatsokha mu nzu imboofu.

Imotokha indwela ili mushikha she tipa ela nga bakyiwakha imwanga ili khulugudo khetima lugudo luno lwe’liloba busa nga tsinduro iloyo kyi misaala kyi mileeyi nabi ni bunyaasi.

Intsu iye mbitsi ela nga shiyu shino she kamakoko nga imbitsi ndwela yatsolele kunwa kwayo mundulo mweli koko mukhulala khewunyilisa a'ntse

Kimibaale kikili kimiboofu nga ba ki shapinga bulayi nga atayikho iliwo babandu bataru bakwarire tsi jacker tsimali bekhaale khu kubaale kutwela balolelele luwande lwataayi. Kimibaale kino kyafwanile nga kili khundulo khwe kameetsi

Lukudo nga lweliloba busa nga lukudo luno ifula yalupile lwonekhele naabi ela nga abundulo welukudo ano aliwo ishombekha isi shesi bawakha iranji iya yellow nga tsipikhipikhi tsa parking lewo abandu bekhalakile khutsipikhipikhi tsawe busa.

Babenyayi be kumupiila kwe bikele ela nga bali mushisawa kha benyaya ,shisawa shesi khabenyayilamo seshilimo bunyaasi taa , iliwo babenyayi bataru basutile bikele byawe mungakyi bafwanile bali khusambanila khumupiila.

Inimilo ya nasimya ela nga bakirabilila bulayi nasimya wayinyukha bulayi ali uwa'green wanela nga bamubyalila mu'line walekhakho ni space akari oba libanga isi umundu abiriramo nga khalambulamo

Bakhaasi babeboyile nyombe ne bikhooyi bye mwaalo bemile i'line basutile kamakhoono kaabwe mungaaki, khabakhakakho khushina kamashina ke shikha syabwe bale uwe ibweeni warekire kameeno kewe ibulaafu.

Babaana bakhaana nga bali mu line betyukhile bidomo bipiila khu murwe bye kameetsi babonekhaane nga bama khu luutsi ela nga batayile kameetsi mu bipila kha batsya tsingo tsyabwe.

Kumukhono kwomundu mutwela nga wakwarile i'glove imwanga wa'ambile khachupa oba kha'test tube kha'testinga kumusaayi mu'laboratory elah nga bakha'andikhakho bari COVID-19

Khamuli kamiliyu naabi khali muranji imwanga tsindulo, khukari khwa yellow nga inzushi indwela yakwile khukhamuli khano khekhakakho khununamo butsamu, bumuuli bukaana inzushi ate inzushi nayo ikana bumuuli.

Inzu iye goroofa indeeyi naabi nga imiliyu, ibweni we inzu iliyo luguudo lumiliyu lwa kolaasi nga abweni ba’pakingilewo ne bumotookha bubili buli muranji imwanga, inzu iyi yabonekhaane nga lisomeelo.

Kametsi kamanji nabi oba kalange uli inyantsa nga kalikho kha’khaato khatwela khafiti khekhalekho umundu mutwela uwaambile kumukango kukuwa kameetsi nio ilyaato lyanyalisa khukenda wabonekhane nga uli khutsa isi ishombekhe shili itayi.

Ku statue kwesi baapa khuma khu shilingi tse Uganda ukushebulisa linambo nga liwuula oba nga lifuuna independence mumwaakha kwa 62, kufwaani kuno wakubumba ano

Umundu mutwela umusaani wakwarire i'tshirt imwanga ni mbaale imali ni kofila, warekele kameeno kewe ibulafu, wa'ambile bindu bitaru byesi khakhakakho ukhunyayisa ,umundu yuno Ali muranji imbese imwanga imali

Umuundu mutwela uli mu rangi imbese imwaanga ni imaali wikamilile ano khukutiyi wafwanile uli khuwungikhila, umuundu yuno warerekho i'mask nga wakwarire ni tsigalubindi wikhaale ano.

Kameetsi kamanji naabi nga kamamiliyu kakatima nga kameetsi kano tsindulo iliwo bunyaasi ni kimisaala akhundi iliwo kamabaale, umusaani mutwela ukwalire ikofila imaali wimile wamwatilemo kumuloobo wabonekhane nga uli khulooba tsingeni

Umukhasi mutwela wikhale ano inga wikhale khundebe wahambile kumukhono kwe warele khukhameetsa khabotokhelefu warelekhi ilaptop khakhakakho khumina umukhasu yu wakwarile tsingubo tsimali.

Umundu mutwela upakingile khundulo khwe nyanza ipikipiki yewe nga wakwarile tsingubo tsa'blue umwene wakonile asi ipikipiki yemile ne ataayi baboyilekho isanduku ya blue

Shino shibina ela nga shilimo babana bakali bekhale umwana mutwela wenyusile likosi lye walolelele ino inga wa'ambile kumukono gwe khu murwe, abaana bano bali mu uniform.

Kameetsi kamanji naabi namwe lulutsi lutima ela nga lulikho ni bulalo bulikho ilyato litwela lyasutile babandu babili umundu lumulala wekhale inyuma khakuwa kameetsi no ilyato linyalise khutima.

Umwaana mutwela ukwarile ingubo imwanga ni shiteteyi sha'square wemile mulyango wa'ambile khumulyango walolelele ino ibulafu

Lugudo lumiliyu lugudo luno nga luli lweliloba busa tsindulo iliyo bunyasi bumiliyu khulugudo ilikho ipikipiki indele yasutile umusabase mutwela alikho atimilakho ni tsikhafu tsilika tsindulo nga tsikyendeleyo.

Kusoolo kwe musyisaali kwesi balanga bari gorilla kwekhaale ano mu bisaala bibyaboyaana naabi, kusoolo kuno kuli ni kimyooya kimileeyi kimimaali kwasamile kameeno kakwo kabonekhile, kwafwanile kuli khubuuta kamaru khu kusaala.

Bilungo bye mutsinyeni elah nga babipangile mutsi' box babonekhane nga babikulisa mumuli tsinyaanya, bityungulu, bilaasi ni green paper bikaali naabi

Igaali indwela nga bakyirere ano bakyimisile baboyilekho kamatoore tsingota tsingali naabi nga igaali yiino ili ni kharembe kha'blue, ibweni baboyileyo i'jackect imbesemu bakyimisile bakyitilile khasaala

Inimilo yetsinyaanye elah nga tsinyanye tsakhola bulaayi tsili tsa'green tsindala tsayaana nga bakholaka busaala bwesi tsalamilakho tsinyaanye tsino

Shisaali ela nga shisaali shino shili alukingi nga shili ni kimisaala kimifiti kimikali ela nga kyayinyukha bulayi kili i size ndwela kyamiliya andulo iliwo bukudo bubwabirira khukari khwe

Likholelo lyesi babikha bibindu bikhaali bitweela nga babikhilemo biseelo bikhaali bitwela taa ni'khukutiyi khwe likholelo lino batimbakho bipapula nga bawandikhakakho

Babaana babili umusinde ni umukhaana ba bali khu gaali nga umusinde wa'ambile ibweeni, umukhaana khakhakakho khusindikha inyuma waboyilekho kameetsi mu mipila babonekhane nga babamakhwama i'luutsi.

Khatale khakhakulisa bibindu bikhali bitwela muli watermelon ,kamawondo ni bibindi ,nga umukhaasi mutwela ukwarire kumusweta kumubesemu oba kwo maroon wemilewo wakwarire tsi'gloves tse'blue ,waani khakombe mukhono khabonekhane khalimo binywa

Imotokha nga yasutile khatimba, khatimba khano bakholakamo ba bayilamo tsingokho oba bakulisilamo tsingokho ela nga basutile tsingokho tsikhali indwela tsingali, babandu bemile tsindulo khabakana khukula

Inimilo ela nga inimilo yino yabonekhane nga eya nashimya, balima nashimya mu tsi'line bulayi nga ilimo bubuma bububwakila mukunda ela nga khobekyendamo, bwabonekhane nga buli khukhakakho khukhwaka inimilo yino

Bibyombekhe bikali nabi bibyombekhewa ano nga babyombekha ni kamabaati kamawaanga. Bibyombekhe bino babyombekha a'lukyinji ela nga itayi iliyo kyimisaala kyimileeyi nabi nga kyimimiliyu kyili mu ranji iya green .

Syikeewa nga syikeewa syino syamiliya bulayi, syilikho bunyaasi bwa green ni kimisaala, busolo bwe mu syisaali bukali nabi bwewunile khu syikeewa syino khabukhakakho khukhwaaya bunyaasi.

Shisolo sitwela shemusisaali shilangiwa inguke nga sisili sishana shili ni kimyooya kimimaali shaninile khukusaala shawambile khulusokya lulala nga shawambile kameno kasho shalumile khulusokya ulundi shekhale khungaki

Syilimba nga sili tsinzu tsindeeyi tse tsigorofa, sirimba sino syamiliya mulimu ni abaandu bali khukenda khu bikele bakali babene, mulimu luguudo nga ni tsimotokha tsepangilekho i'line khatsikhakakho khutima.

Babaana besomelo ela nga bawkwala uniform, umulala walakho kumusweater nga khabeyika kimilimo kye kamakhoono, buli mwaana wawambile imbiso ni buwuutsi khabakhakakho khunaaba bitambala

Isi tsingudo tsakananila namwe i'round about nga imiliyu naabi ilimu shibuga luwande ni luwande iliyo ibyombekhe bileyi byetsi goroofa ate nga bimiliyu ni khutsigudo khwene tsino ilikho tsimotokha tsitsili khutimakakilakho

Kamasasari ke nzushi nga lili ano liboofu naabi limiliyu ni nzushi ni nzushi inyene i likakho nga inzushi nayo imbofu nga inzushi i likakho ni tsindaya oba bufumbwe, ili mu rangi tsi bili yellow ni black, yemile khumasasari keye.

Basaani babonekhaane nga ba masai bemile ano nga beboyile kimitambaala kilimo kimibesemu, umulala weboyile kulimu tsi line tsiwaanga. Bemile barekile kameno kabwe ibulafu balolelele itaayi.

Kumusikiti ela nga kumusikiti kuno kwabonekhane busa khungaki khwako bakubimba bulayi bayombekha ni khayu akhaandi khafwiti khungaaki nga ni ligulu lyabonekhile lya blue ni andulo aliwo namufweli umuwaanga.

Khamuli khemukyewa nga khamiliyu naabi nga Khali murangi iya'yellow nga nintsushi indwela yakwile khukhamuli Khano, yawunilemo kumunywa khekhakakho khununamo butsamu, butsamu bwesi intsushi yamisa mubimuli nimwo mwesikhulamo bubushii

Luguudo lwe liloba nga khundulo khwe Luguudo khulikho kimisaala ni bunyaasi. Babaana bakali nabi nga betyukhile ka bupila bwe kameetsi khu mirwe kyabwe ababonekhaane nga bama mu luutsi eyi khabatsya tsingo tsyabwe.

Kameetsi kamanji elah nga khumeetsi khuuno khulikho khakhato khatwela, umundu mutwela ukwarile tsingubo tsimaali wemile khukhato khano nga wa'ambile kumulobo kumuleyi wamwatile mumeetsi khakhakakho khuloba tsi'ngeni, umunduyu wabonekhane nga umuloobi

Umukhaasi mutwela yakholile kamakhono kewe wa'ambile khushuma sisinaba tsingubo namwe shilange ori sishalani umukhaasi uno wakwarile I't-shirt imwanga nga yabiramo bumali mumakhono ni mukosolo mwene

Liduukha lili kulisa bikwaaro oba tsinguubo ela nga basungile tsinguubo tsikhaali ndwela umuli tsisaati, tsikofila, biteteyi, khabakhakakho khukulisa. Liduukha lino lyabonekhane nga lililimu...

Babana bafiti bataru nga babili bahambile igaali indwela babuwelekho kameetsi khe basindikha ukundi wakonesele eha igali iyewe alinga iliwo ni shesi alikho ayetsa nga abikhile ni khupila luwande lweno balala khebasindikha kameetsi bayila ingo

Ishi mushisawa nga mulimo babaana bafwiti bebotokhelele nga umukhulu mutwela wakwarire tsingubo tsimali wemile khukari wabonekhane nga uli khubasomisa bye kimipiila. Babaana bakwarire uniform byangaaki bibesemu byemwalo bya blue

Lukudo lweli looba busa nga khulukudo khuno khulikho i'pikipiki indwela yasutile umu.. basaabasi nga tsindulo tselukudo yabonekhane nga iwabileyo kumulilo ela nga lisusi litukha naabi mungaki

Shino mushisawa isi benyayila kumupiila ela nga basimikha ni tsi goal babaandu bali khutiima basanyukhilemo basutile kamakhono balala mungakyi babonekhane inga team yabwe ikhupile igoal oba nga yawangule.

Shishombekhe shitwela shili mu’form iyelandi nga shilokho kyimilyango tsitaru ,kumulyango kwekhukari kumwikale nga tsinduro bekuyewo kyimilyango ekyo nga kumulyango kusokha ino kwabonekhane nga lidwalilo oba i’clinic isi bajanjabilamo .

Kusoolo kwe mushisaali kwesi balanga bari inguche kwekhale ano mu'bisaala kwaloleleleno, kusoolo kuno kuli ni kyimyoya kyimimaali elah nga tsimoni tsakwo tsarandara kusoolo kuno kwabonekhane nga kulikhuwenza shakhulya

Abangoona lugudo bali khutereza lugudo ano nga umulala wakwarire boots ne ingubo iye blue ne ikofila iye yellow, wemile wetilile sitiiyo shewe asi ne kumukhono ukundi wetilile mushikuku.